Niribi n chaŋ vuhum shee paɣaba be bɛ ni ka dabba be bɛ ni bihi mi biɛni bin chaŋ shɛli polo ŋɔ bɛ mali limi ka di ŋmanila palli m be so nuuni ka di lan gbubi palli maa.

Duu puuni m boŋɔ ka doo ʒi kuɣu zuɣu n gbibi o fooni n ŋmahinda ka paɣa mer mindi duu maa tingbanni o pirila gilofu zaɣa ʒee ka boɣati ʒɛ o luɣuli vakum kiliina mee za duu maa sunsuuni ka teebuli ʒɛ kuɣu sheli doo maa ni ʒi dizuɣu maa nyaanga.

Gban sabila mini silimiinsi n pa palli n niŋɖi damositireeshin bɛ shɛb gbubila bilaakaadbɔɛ shɛbi mi gbuba ka lee wuɣi bɛ nuhi zuɣusaa bihi bɛla bɛni ka paɣaba bɛ ni ka naɣi chinbi gba bɛ bini

Dabba n gbiri salma bi siɣila bayaɣati ni n ti toori na ti tiri bi taba ban ʒen ʒɛya bi luɣuli bi toori bayaɣati maa niŋda tahapɔŋ bihi ni bi shaba pili la zipiliti ka bi shaba mi bi pili.

Npp nyaan' doliba n-yina n-ti ʒiya bɛ pam yela Npp paati kalas maa nɛma ka do' so ʒiya n-ye Npp sheeti maa ka Nana Addo pikcha be din ni ka o gbubi Gaana fulaak ka nyaɣi baaji o nyaaga.

Duu puuni m-bɔŋɔ ka bɛ peenti li zaɣ'piɛlli ka di ketisi nyɛ zaɣ'piɛla ka di takoro mi nyɛ diɣu paɣa n-ʒe duu maa sunsuuni m-mindi di tingbani ni ka teebuli ʒe dukpuni maa gbuni ka bukunima pampa di zuɣu ni foon ni kom ni buku.

Tiŋa puuni m-bɔŋɔ ka niriba mini loorinima muɣi pala zuɣu saambodinima n-ʒeya ka di shɛŋa wuhiri vodafon ka shɛŋa mi wuhiri ayidiili miliki paɣa m-gbubi o baaji n-ye neensabila ka gba chani palli maa zuɣu

kɔtuni n bɔŋɔ ka bɛ dirisaraya ka do mi ʒɛya n yɛ kutɛ ka zan o nuu pa kuɣizugu dama o yɛn di la shɛhira ka jaaji maa mi ʒɛ o kuɣu zuɣigu

Ashiptini m boŋɔ ka gariti pam ʒɛya ka barinima do dizuɣu so mee ʒimi ka nyɛ ninkurigu o malila zab'piɛlla ka bɛ zaŋ bini n tu o nolini ka o ye liiga ʒee ka ʒi goro maa zuɣu o mini mini paɣa n ʒia.

Barimaasi n ʒi paali yaɣali bɛ mini bɛ bibihi bɛ puuni yino gbibila bihi bɛ naba zuɣu ka bihi maa sheba laɣim diri bindirigu kom bela gaɣali ni n ʒɛ bɛ luɣuli ka doo ba moto n garita bɛ tooni.

Ashiptini m boŋɔ ka bara do goro zuɣu ka bɛ zaŋ chinchini m pili o ka zaŋ bini niŋ o nolini doɣate nima mee bibaata ʒila o zuɣu n yuuni o bɛ zaŋla koma n tam tam o zuɣu doɣata nima ŋɔ mee yela niɛn'sheŋa din pili bɛ ni zaaha.

Vum shee zaɣiviɛlli m bo ŋɔ ka bɛ mei jiraanbiisanim n tam zoya zuɣu bɛ pɛntila ni maa ni ka nye kala balibu balibu ka viɛla bootinim biɛla kom zuɣu ka bi loli tabili dikpuna ka di nabi chana.

Daa puuni m boŋɔ ka niriba kohari bɛ niɛma so bala moto ka zani palli maa sunsuuni ni o da bini ka so gba mee teegi o niɛma pa palli maa zuɣu kohara o dabla o niɛma maa gbini ka shigari tu o nolini paɣa mini do'so n ʒi palli maa sunsuuni n gba diri fiila.

Eipot m bo ŋɔ ka pileem zaɣtitali ʒeya ka pirinsi gbaai so ka ga o napɔna mini o nuhi ka pirinsi maa shɛb mi ŋmaaro foto ka niribi ʒi nyaaŋa polo n yuuni ba.

Shikuru bihi nye shikuru nɛma mpɛ foolee ni bi chibi shɛriga doo n chibiri bi puuni so shɛriga o zila kuɣu zuɣu ka o ni chibiri so shɛriga maa mi zi o tooni ka bi bini kpalim maa pɛ foolee maa bi yɛanga polo.